Lapha sibona amadokotela labomongikazi abagqoke izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezokuba bezivikele emkhuhlaneni. Bagqokile njalo okuvala ubuso babo. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu bagqoke njalo, ukuvikela imikhuhlane engamamatheka. Lababantu bakhangele ukuba imikhuhlane enjalo, iqala njanii, ibisimamatheka njani emphakathini?

Udokotela uhlola umlomo womntwana, umntwana ephethwe ngunina. Ukuhlola lokhu kuyancedisa ukuba bebone izifo lezi zisasekuqaleni njalo kuyancedisa ekuvikeleni impilo yabantwana. Ukuhlola lokhu njalo kusiza ukuthi odokotela benanzelele ukuba izifo lezi zisabalala njani ebantwini.

Umntwana wesikolo ugeza izandla zakhe ngamanzi ukuze azigcine zihlanzekile. Ukwenza lokho kusiza ukuba avikele ezinye izifo ezithile lokuba abelempilo enhle. Kuyabonisa ukubana ufundisiwe ngokuqakatheka kokuhlanzeka lokuzinakekela.

Abafana bakhamanzi emfuleni. Amanzi lawa aqondanga ukubana enathwe enjalo esilethemba lokubana nxa bewakha lapha abawakheli ukubana beyenatha, mhlawumbe bafisa ukubana bayethelela ezivandeni zabo. Uma bezakuthi bewanathe kubalulekile ukuba beqale bewatshisise kufe izinanakazana ekade zingabagulisa.

Abantwana abancane abangabafundi bakhanya bejabulile, bethokozile bebobotheka kakhulu, beveza amazinyo abo amhlophe nke. Abanengi bakhona bagelile bahle kakhulu. Inengi ligqoke izigqoko ezilombala oluhlaza.

Umama uphethe umntwana kulodokotela ohlaba umntwana ijekiseni. Ijekiseni iqakathekile empilweni zabantwana ukuvikela imkhuhlane ethize. Iyavikela njalo umkhuhlane ongakabikhona ukwenzela ukubana umntwana engafikelwa yilowo mkhuhlane nxa iskhathi sisiya sihamba.

Ugogo ulethe umzukulu wakhe kudokotela. Ugogo ufake iqhiye emhlophe kubesokusithi udokotela uyembethe ingubo zabodokotela ezimhlophe. Udokotela lo uhlola ukutshaya kwenhliziyo yomntwana lendlela aphefumula ngayo ukuba konke kungabe kutshaya ngendlela eqondileyo na.

Lapha sibona isibuko esikhulu esilamacele amhlophe. Isibuko siyancedisa umuntu ukuba azikhangele azibone ukuba indlela agqoke ngayo iqondile na lokuba indlela akhangeleka ngayo ebusweni ingabe iyindlela eqondileyo na.

La ngamaphilisi ayehlisa ubuhlungu emzimbeni amaphilisi lawa angathathwa ngumuntu ongabe esizwa ubuhlungu bekhanda, obeqolo loba obamazinyo. Kuqakathekile ukuba umuntu nxa ethe wanatha lawa maphilisi engawanathi okwedlula insuku ezintathu, ungabona ubuhlungu lokhe buqhubekela phambili yana kudokotela.

Umuthi lo usetshenziswa ukuncedisa ukwehlisa ubuhlungu kulabo abakhwehlayo, abavimbeneyo labathimulayo njalo umuthi lo akufanelanga ukubana usetshenziswe ngabantwana abaleminyaka engaphansi kweminyaka emibili kumele isetshenziswe ngabantu asebebadala mbijana.

Amaphilisi lawa ayelapha ubuhlungu obukhulu kakhulu. Amandla awo okuqeda ubuhlungu aphindwe citshe kabili ukwedlula lawa amanye amaphilisi obuhlungu. Umuntu ongawanatha usengazizwa elesiyezi loba efikelwa yikutshaywa likhanda loba ukuzizwa kusithi akhiphe.

Umuthi lo, ngumuthi wamehlo othelwa kathathu ngelanga. Umuthi lo, uyancedisa ukubana uyehlise amanzi asuka egcwale emehlweni. Kuqakathekile ukuba umuntu nxa ezakuthi asebenzise umuthi lowu, abale iphepha elihamba lalowo muthi kumbe abuze udokotela wakhe ukuba usebenza njani.

Lapha sithola imihlobo emithathu yamaphilisi, imihlobo leyi yamaphilisi iyasetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni ayidingi kuba umuntu ahambe ku dokotela ukuba ayebhalelwa iphetshana ukuba umuntu awathenge lawa maphilisi.

Omongikazi ababili kanye lomunye ubaba bancedisana ukuthwala ubaba ongasezwa kahle osegula. Mhlawumbe ubesephelelwe ngamandla esehluleka ukubana ahambe. Omongikazi laba bagqoke izigqoko eziluhlaza phezulu besekusithi ubaba obancedisayo yena ugqoke isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka phezulu.

Lapha sibona phandle kwesibhedlela, indawo leyi ikhanya ihlanzekile kakhulu , kuqakathekile ukuba indawo ezinjenge zibhedlele zihlale zihlanzekile ukwenzela impilakahle yalabo abagulayo , ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu Iloba emakhaya , kuqakathekile ukubana behlale endaweni ezihlanzekileyo ukwenzela impilakahle zethu

Amaphiisi lawa asetshenziswa ukwelapha umkhuhlane we tshukela njalo umuntu kufanele ewathathe nxa eqeda kudla ukudla kwakuqala kwalolosuku, kuqakathekile njalo ukuba umuntu ebe lokunanzelela kakhulu indlela aphila ngayo uma ethatha lawa maphilisi.

Kuletende elikhulu elimhlophe, ngaphansi kwalo kukhanya kulombukiso oyenzakalayo, kulabantu abezempilakahle abanika abantu ulwazi ngezempilakahle kuphinde njalo kube lamabhana alotshiweyo incazelo ezithize ngezempilakahle .Abanye kukhanya bethole ulwazi kulokho abakuthola etafuleni okulotshiweyo.

Udokotela uvale umlomo lamakhala. Uhlola umuntu. Umuntu lowo ukhangele phansi. Bamhlola iqolo. Mhlawumbe engabe esizwa ubuhlungu obuthile eqolo. Udokotela ufuna ukubana abone ukuba ubuhlungu lobu bungabe bubangelwa yikuyini.

Sithola umntwana ophethwe ngunina ekhangelwe ngudokotela phakathi komlomo emhlola ukuba umlomo wakhe ungabe ulungile na ,engabe ekhangela ukuba amazinyo awabolanga, aqondile na, njalo lokubana engabe engalazilonda phakathi komlomo, umtwana lowu ubekhanya ewuvula kakhulu umlomo okutshengisela ukubana uyakuthakazelela akwenzayo

Le yijinja ,ijinja iyasetshenziswa nxa umuntu epheka, kube sokusithi njalo iyasetshenziswa njenge tiye nxa umuntu esethe waba lokuvimbana loba ethe wezwa ubuhlungu bomphimbo, iyayehlisa ubuhlungu lobu umuntu ayabe ebuzwa

Le indawo inhle, igcwele izihlahla eziluhlaza. Ezikhombisa ukuphila lokuhlanzeka kwemvelo. Izihlahla lezi ziminyene, zinika umthunzi omuhle. Ziyenza indawo leyi ibonakale ithule futhi ilokuhlanzeka.

Lapha sibona ishlahlana esilamahlamvu aluhlaza. Aluhlaza ngendlela esibonisa ukubana isihlahla lesi siphilile kahle njalo siyathola amanzi. Kuqakathekile ukubana izihlahla zithole ilanga kanye lamanzi ukuze zikhule ngendlela eqondileyo.